Mhete dzinopfekwa nevanhukadzi. Dzimwe dzine ruvara rutsvuku dzimwe rutema dzimwe rwakacheneruka. Dzinopfekwa nevanhukadzi kuti vaonekere vachene.

Mureza unomirira nyika ye South Africa. Une mavara anosanganisira ruchena, rutsvuku uye rutema.